Issi bitaney mango maxishe de7es.mangotika keehippe lo7izaysatako ii bahuphiyanka qobe attis aappe guye bagara muzeyka beettes.ii ma7iro jaaketeko. aappe guye bagara iisi guta guta cilal7o maati betosona.

hayssan tani beyeda deae na7u gooma dargoomanna ati deya kaame malken zooyi beettes guyera makinati harati eqqidagiti beettoosna